Man ot lega pa cilam ma kiwero rangi ma te opokopoko i ngete tye ature ma alum alum ki motoka ma ocung i ngete tye matar.

Man cal acut nam matye i dye nam rangi kome tye macol ki dong tye matar en tye kacere idye nam

Man cal kulu ma tye ka mol ki iwi got Kun kulunu got tye idyergi inget kulu tye yen ma ki cen nen alumalum

Man cel poto anyogi ma kipito irek dok anyoginu nen alum alum ki dong ngom ma tye ma nen maber

Man cal bim ma onyongo i dyer lum kun tye ka camo gino mo ma nen cal obedo te opok opok cal ki muyeme